Tini misilete aana la'neemmoti kalaqamanna jiro leelishanote tene giddono jajjaba waa hattono babbaxitino muroni amadantino misile leelishano misileeti.

Misilete aana leellanno manni adawa agaranno mannanna keerunna ga'labbote aana loosara qixxaawe fuleyo mannanna polise mittee gamba yiinota leellishshanno.

Tenne misile aana la'neemoti muuziiqunna elekitiroonikiseeti suuqeeti. Hattee giddo albaa higge leeltawooti jajabba ispiikerra muuziiqu uduunne ikkeyore xawissanno misileeti.

Tene misilete aana la'neemmohu murote, murote giddonno Zijibilaho yinanniho kuni zijibili godowa ga'manonke woyte woyi hinko xisittanonke woyte corqate horonsi'neemmo muroti

tini misile xawissannonkehu qeedhitte beetto umose amaxxitino gara xawissanno misileeti.

Misile tenne aana leellannohu waa gamba assi'neemmowa woy wayi daaye gamba yee kuusame ofollanno darga leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu sagaleeti. Babbaxxitino dani sagalla woyi babbaxxitino garii qixxeessinoonni sagalla gamba assine mittee worroonnitanna ra'e qixxaabbe itate shiqqeyo sagale xawissanno misileeti.

Tenne misilete aana leellannohu mini saadaati mini saada giddono gerechote yaate woy howoolote yine woshshinannita xawissanno misileeti

Tenne misile aan la'neemmohu mayi beetto ko"atteeti tini ko"atte woroo higge gurje afidhinote woy hojja iimira qolte gotti assitanno roore yanna haranchu qodhiro hojjameessa assate looso loossanno misile.

Tenne misile aana la'inihu mannu heeshshi yiino gede ikke baatto amade sidaamu budira mannu daanno woyte wosincho adhaa woyte daanno woyte baatto amade heeshshi yee Ayidde heeri heeriyaanni coyira noo gede leellishshanno misileeti.

tene misile aana leellanohu mineho kuni mini babbaxino danini buronni qalame amadino jawa huxxa huxxateni jawa siiwilu sanqa lonsonni gede leellishano misileti

Misileke aana leellannohu fayyimmate mereersha ikkanna kuni mereershi babbaxxino owaante uyinanni dargara xawissanno misileeti

Tenne misile aana leeltannori daddaloho ganfoonni buna xorshinara worroonni siinnanna rakawoote fermuze xawissanno misileeti.

Tenne misile aana la'neemmor hidhishshaho, hodhishshu giddono harrichu gaare hoggobbe mittu darginni mitto darga haare harannota leellishshanno misileeti

Misilenke iima la'neemmoti daddalu dargaati kuni daddalu sagalete daddalo loonsanni base ikkasi leellishanno misileeti

Tini misile xawissannonkehu hodhishshu doogo loonsanni hee'noonitanna hodhishshu doogo loosisanni noo ogeeyyenna loonsanni hee'noonni gara la'ara fulino manna xawissanno misileeti.

Misilete aana la'neemmoti maxaaficho tini maxaaficho umi dirimi rosu mini maccishanna coyirate dandoo rosiisa yitanno birxichinni borreesinoonni maxaafichoti.

Misilenke aana leeltannoti waasu timanna geinto ado leellishshanno misileeti

Tenne misilenke aana leellannohu mineho. Baxxino garinni annisi loosa hasiriwo gari kinchunni biifinse minnoonni mine xawissanno misileeti.

Misilete aana lellannoeri jawu wayii foonchu leellishanno. kuni waayino babbaxitino eora mangiste foto kaayiissinota leellishanno.

Tini misile xawissannohu hodhishshu saadanna harrichu waa hodhisirate xawissanno misileeti.